Tini la'neemmo misile babbaxxitino dani uduunneeti. Hattono yinanni woyite hatto qottono meesanimmateno heellakkimmateno xaqqami'nannise siwiilaati. Ikkinohuraati. Ikkinota kultaanke.

tenne misile la'neemmo faashine ikkitinohuraati faashine yiananni woyiite babbaxxino dani uduunne uddi'ne hattono budu uduunne ikkinota xawissa misileeti

Tini la'noommo misile seensillunnite. seensille yinanni woyite hattono. umo fixxi'nanni garanna hattono goowaho wodhine hattono uddi'ne biinfanni gara kultannote.

Hattono la'neemoti misille woy leelishanonke misille maati yinumo'ne ikkiro hattono daganna dagoomu miteenni heerano manni gamba yee ofolle gambo woy songo gamba yee heerano manna kultano.

Tini la'neemmo misile biinfillu daafira biifisateeti, minenke ikko babbaxxitino base biiro ikkito babbaxxewo garinni dana dassi yaanno awawa worre ka'neentinni baxisannoricho leellinshshe worranni base ikkitanno.

Tini misile leellishshannonkehu muronna laalonnite. Muronna laalo yinanni wote su'mansa hattono mangate yinanni laalo muro ikkitinota.

Tini misile la'noommoti biifisate daafira leellishshannonkete. Leellishshannonkeri maati fooqete babbaxxiwo garinni mine babbaxxitino biinfille daafira kalanqe babbaxxino awawa babbaxxitinoricho loonse qixxeessinoonni base ikkitinota xawissannonke misileeti.

Tini la'neemmo misile maa xawissannonketa labba'nonne hattono maatete yinanni woyte mineenni sidaama ikkino baalunku annuno amano oosontenni saadatenni mitteenni gamba yiinota xawissannonkete yaate

Tini la'neemmo misile muuziiqunnite. Hattono amma'note mine godo'lishiinshanni massaara babbaxxitino su'muwa noonsare ikkitannoreeti.

Tini la'neemmo misile mininna biirote uduunnicho ikkitino barcima ikkinoha leellishshannonke misileeti.

Tini la'neemmoti misile muuziiqunnita ikkitina xawissaanke. muuziiqa yinayi wote hattono amma'note babbaxxitino guwaera hee'ne ka'neenti kullanna woyi macciishinanni macciishishannonke muuziiqu uduunne ikkinoha kulanno.

Tini la'neemmoti misile faashine kultankete faashine yinanni woyiiteno hattono babbaxxino danita shurraabeno ikkito shamize kultankete leellishshannonke misileeti.

Tini la'neemo misile ama'noniti ama'no yinani woyite maati yine la'numo ikiro hattono isilaama ikitinota kulitano misile ikitnohurati

Kuni tenne misilenni la'neemmori muuziiqu uduunne ikkasi leellishshanno, muuziiqu uduunne ikkinohura, muuziiqu uduunne hattono dimtse gotti asse cooyirate xaqqamaanke uduunnicho ikkasi leellishshanno.

Tene misilen la'noomor owaantete, owaantete yinan woyite mitu quchumra offollite rosaano rosini hattono egeno afratena iwuqate afidhe kaenitini egenonisa bohaarisratenti

tenne misile amma'nonnita labbanno amma'nonniti misile hattono amma'no yinanni woyiite hattono sidaamanna isilaama gamba assite amaddino amma'no labbanno

La'neemmo misile afantino gashshaano annuwa leellishannonke misileeti. hattono qara qara ikkitino ogeeyye kultanni woyi tamaarsiissanno noonke, afewookkihura afewo gede assite kultannoreeti.

Xa tenne misilenni la'neemmo rosoho. Roso yinanni woyiite rosaanono godo'litanni rosu mininni fooliishshote yannanni fooliishidhe godo'litanno godo'leeti giddoonni noo misile.

Tini la'neemmo misile maa tawisanonkete lawi'nero hattono sagalete gara xawisanonkete. Sagale ofolline intayinna agattote misile kultanotta ikkittano

Tini misile la'neemmoti godo'lennita ikkitinohuraati. Godo'leno hatto yinanni woyite woyi meedaho woyi caffaho fulle ka'neentinni godo'linanni godo'le leellishshanno misileeti.

Tenne misilenni la'noommori daganna maate hattono daganna maate yaanno woyite hattono sidaami daga dagoomu manni gamba yee heeranno quchumira coyiranni woyi hasawaanni kulanno qaale maccishshatenniiti.

Tinni la'neemo misille hayinna Bude leelishanonkete maati lawi'ne ikkiro hattono mine waassa meemiisi'nanni meemo labbano woyi ikkitanohuraati.

Seensille, Seensille yaanno woyiite hatto bisise aanaanni babbaxxitinore uduunne babbaxxino danire wodhite biinfille leellishase leellishshanno misileeti.

Tenne misilenni la'noommohu hattono murote daafiraati. muro yinanni woyiite, hattono weeseno muro ikkitinota kultaanke woyi ise huxxine mittowa gamba assine ka'neenti biifinse ka'neentinni basese qoqqombe worroyiiseta kultannonke misileeti.

tini la'neemmo misile giddo amma'note ammanaano dilawannona babbaxitinota haattono musuluume lawannona hattono wole kuri labbannore lawanno pheenxe di ikkino.

Tenne misilenni la'noommohu hattono daddalu daafira kultannonke misileeti. daddalu daafira lanoo'mmori hatto akkaatto'oo murotenni hattono laalo gamba assiine hirranni garanna hirranni base ikkitinota kultannonke misileeti.

tini la'neemmoti misile daganna maatetenni afantannote daganna maate yinanni woyiite hattono sidaamu daga dagoomi manni qoqqowu manni gamba yee heeranno bayiicho ikinota xawissanno

Tini la'neemmo misile odoote odoote yinanni woyte zeena"oo hattonno babbaxxeeworicho xawo fulle woy mannu ofollinowa mittowa gamba yiinowa mittu quchumira ofollinowa kullanni odoonb hasaawwinsannu odooti

Tini la'neemmo misile minenna gallanni mine baddannota xawissanno. Hattono manooraho yinanni galle fullanni mineeti. Ikkinohuraati.

Tini misile mu'ronnita ikkitanna mu'rono la'nummoti misile leellishshannonke mu'ro dubbunnita ikkitanna iseno qaqqassannota caafu noota ikkite xawissannonkehuraati woy ikkitinohuraati

tenne misilenni la'neemmohu mininna biirote uduunne ikkasi leellishshanno misileeti mininna biirote ikkino uduunni ayii woyiiteno biirote xaqqa'minanni uduunnichooti

tini leellishshannonke misile maa xawissannonkete lawi'ne ikkiro godo'linanni base hattono xawoho marre ka'ne caffaho yinanni bayiicho godo'linanni spoorte ikitinohura leellishshannonke misile ikitanno

babbaxxino dani uduunne leellishshsanno misileeti, hatto babbaxxino dani uduunne heellaakkonna qotto"oo woleno kuri lawannori leellanno baayiichooti woyi misileeti.

Tenne misillenni la'noonori seesu daafiraati seesa yinnanni woyite hattono umo fixi'nanni woy umu bonkooyi'nanni fetenne ikkitinotta la'noomori.

Tini la'neemmo misile godo'lennita iiktinohuraati. godo'lenniti yinayi woyiite hattono godo'litannorenna yaano rosiissannore ikkitinota xawissannonke misileeti.

Tini la'neemmo misile rosunnite rosunnita ikkitinohuraa rosunniti rosaano gamba yite yuniforme uddidhe mitto basera ofolte leellansa egensiissanno misile ikkitinohuraati

Tini misile xawissannonkehu mininna dubbu saada ikkaseeti. Mininna dubbu saada giddoonni tini dubbu saada ikkitinota xawisannonke misileeti.

Tenne misile la'neemmohuno hatto biifisate daafiraati hatto biifisa yinanni woyiite togo mine maggarraja usurri ikkiro minu biifanno gedeeti hattono mine alga axxanfe worriha ikkiro biifannota kultannonke misile ikkase anfoommo

Tene misillenni la'noomori hattono sidaami daganna dagoomu manni qoqowo hattono miteenni heeransanni budu uduune udire gamba yee heerinota xawissano misilleeti.

Daddallu tinni misille leelishanonkehu daddalloho daddallu maati yinniha ikkiro babbaxinore abine safare hiranni bayichoti bunna lawanore, baaqeella lawanorenna woleno kuri lawanore woranni baseeti.

tini la'neemmo misile hattono godo'lete daafira kultannonke misile ikkitinohuraati gidi'linanni danino caffaho wioy xawoho marre spoorte rosate

Tini la'noommi misile giddo amma'nonnite amma'no yinanni woyiite babbaxitino amma'nonni hattonni musuluume woyi isilaama ikkionota xawissaante.

Tenne misilenni la'neemmori bunu minenna sagalete mine kultannonke misileeti. Bunu mininna sagalete mini sagaleno inte ka'ne bunano hakko angayita egensiissaanke woyi kultaanke xawissaanke misileeti.

Tini misile leellishshannonkehu babbaxxitino danu uduunnu danaati. Uduunnu danino hatto injeera ga'ninummoro diphineemmo akambaalo ikkase xawissannonke.

Tenne misilenni afi'noommori minenna gallanni mine ikkinota kultannonke misileeti, minenna gallanni mine ikkinota huwante woyi anfe misilete la'noommo.

Kuri adawu agaraano ikkitanna mittu kaameelu sa"anna higaaha qoxaaxxarannoha ikkanna mittu adagu iillannokki gede mannu aana gufo daggannokki gede agarannoha ikkanno.

Tiini la'neemmo misile muronna laalonnite. muronna laalonnita ikkase xawissunkero, muronna laalo yinanni woyiite laalo hattono mango, babbaxxino dani su'mi noonsare kultanonke muro ikkitinohuraati.

Tini la'neemmo misile amma'nonnite ammano yineemmo hattono musuliime hattono orthodox ikkitinota xawissanno misileeti.

Tin misilen la'neemoti babaxino dan uduune, babaxino dan uduune yinani woyite hattono jarkana lawanori hattono banba waa qasinaniha lawanori hattono wonbare lawanori saaxine lawanori heerano base

Tini la'neemmo misilenni la'neemmohu muuziiqu uduunne ikkase kultaanke misileeti. muuziiqu uduunni la'neemmohuno hattono mineenni noohu ikkikkinni gobbaayiidihu fafe noohu macciishshate xaqqamannonke uduunnichooti.

Tini misile leellishannonkehu muronna laalotenniiti muronna laalo yinanni woyite su'muwansa maati yiniro hatto kaarootete yaamantanno misileeti woyi murooti

Tini misile maa leellishshannonke yinummoro hayyonna bude ikkinoha leellishshannonkete, hayyona bude yinanni woyiite hattono zaaffuwa woyi qottisinna'yi woyi loosi'nanni zaafa ikkinota kultannonke misileeti.

Tini la'neemmo misilenni biifisatenniiti biifisa yinanni woyiiteno hattono minisa giddoonni babbaxxitino maateraale babbaxxitinota hiqa wonshire annuno amano qaaquno fotitenni leellishanno misile labbanno

Tini misile la'neemmoti daddalunnite, daddalo yinanni woyiite, dadda'linanniri babbaxxinore serepherate daninni babbaxxinore jarkaannaoo worre dadda'linanni daddalooti.

Tini misile leellishannonkehu minenna gallanni mine ikkinotaati, gallanni mini asaaddasame goofinokkita kultannonke xawissannonke.

Tini misile leellishannonketi daganna maateteeti. Hattono mittu quchumira gamba yite jajjabba ikkitinori olluu olluunni woyi qachu qachunni gamba yite ofolte hasaabanni woyi ma'litanno mali mereeronsaanni ofollatenni ikkitinota leellishshanno.

tenne misilenni la'noommori odoo ikkitinota kultannonke misileeti odoo yinanni wote hattono zeena ikkinnoha gamba yitino dagaranna gamba yitino mannira odeessine kullanni odoo ikkitinohura kultannoonke misileeti.

tenne misilenni la'noommori hattono dagoomu maateeti dagoomu maate yinanni woyiite galtenna gashshaanni mitte basera ofolleenna ise loosose loosidhanni noota kultannonke misile ikkasenniiti